One thing wey I dey do na sey, I dey make sure sey dem dey help for di work dem wey I dey do, I come dey make sure sey I no dey give dem too much too much things to do. I dey give everybody di work wen im go do as im body fit take carry di work, I no dey put pressure for their body and I no dey do dem wetin be sey go fit cause one kind thing for their body. I dey always dey make sure sey food dey deey make everybody take get di strength to take chop and I no dey give dem wetin pass their power to take do. I dey make sure sey di time wey we dey work pass na morning because na dat time we dey get energy well well as person never too do anything na fresh body person take dey work for morning. Na wetin I dey do be dis to make sure everything dey as e suppose dey and I dey use dis opportunity sef to show dem all dis farm work so dat dem sef fit to go dey do am, even wen I no dey d ey to dey look wetin dem dey do. I dey help some of dem to make sure sey dem do wetin dem suppose do, I go even give some of dem time to help dem to take work, on top how to dey manage their time. I dey make sure sey dem know how to balance di work in a way wey be sey e no go too affect another thing dem wey be sey dem go like do or in a way wey be sey e no go affect their body because anything wey go make their body come dey get one kind problem e go affect di work for farm too.

E dey o, all dis tins dem wey be sey the whole society go dey expect sey make only you do one tin. Dat one na to show sey whether you sabi wetin you dey do or whether you be one kain strong pesin, or one kain strong foreman. De go expect sey na you go do everything without asking pipu for one tin or the other wey be sey de go fit help you do. Sometimes sef, some farmers fit no know wetin to do next. Some tins fit go wrong sef wey be sey de suppose ask other farmers dem wey be sey sabi pass dem. De go juz dey do am—dey rugged the whole tin— becos of sey de no wan make de call dem “lazy farmer,” or sometimes becos of sey de no want make e be like sey na peson help dem. Another tin na sey de go want chest everything, make de dey do all the work, make de no ask anybody for any man labour or help, so dat de go fit dey boast sey na dem do everything. De no know sey na plenty hand dey make work dey fast. Na plenty hand dey make work dey fast oh, becos anybody wey juz wan dey do everything by insef: Nomba one be sey e no go too get plenty tins, plenty farm harvest dem after the whole tin don go. Another tin na sey e no go fit to do plenty tins. The farmer no go fit to do plenty tins if only him dey chest everything –e no go fit get plenty harvest dem. So, e beta make peson juz comot for dat kain old practice of culture sey na peson wey do ein work alone na ein be the oga. Another tin na sey all dis farming tin suppose be way of life wey be sey de dey hand over to children children. Becos if peson dey see am as juz work, the peson fit to not juz too enjoy wetin e dey do. But if e dey see am as one kain tin wey be sey na way of life, e go dey do am an e no go too dey taya too much becos plenty tins dey involve for dis farming tin. Sometimes, wetin you plant fit no even grow sef, wey be say an you gaz move on becos if you no move on, no way wey be sey you go fit take provide for your family pipu dem oh: your children, your wife, everybody wey dey look up to you. So, you gaz know wetin you dey do; make beta plan wey go fit work for you Ask for help. Na all dos tins dem fit help peson. But if peson say make ein dey do am alone, na ein be sey the peson wan quick old sef wey be sey he go quick dey taya an e go quick dey sick.

i go use di help from from di farmers group wey i dey share di wisdom dem wey bi sey they get with my own i go ask them haw dem take dey do their own for their farm de go tell me we go gather our knowledge dem wey we get we go know haw we go take come against di tins dere wey bi sey we dey face as challenge for di farm all those many many problem dere wey bi sey no let di business grow we go talk am out and we go talk di tins dere wey bi sey we d go do all the tin dere wey bi sey i gada from da kind meeting i go carry am go dey use am for my farm anoda tin na sey i gooo hire pipol wey go dey help mi pipol wey sabi work for farm and haw di work take dey go for farm i go hire dem and i go explain wetin i want make dem help me do for my farm i go tell dem haw i want make dem take do am and di kind tins dere wey bi sey i don face before so dat dem sef no go do d da mistake wey i don do before anoda tin na sey i go carry all dis tins dem wey be sey na machine wey go fit help for di farm work so dat all dis pipol wey i hire go fit use am ah di work go fi go fas fas and dey go fiii work di work as i want make dem work am i goo carry pipol wey sabi tins about bodi all dis docctor dem dey go come come teach us wetin we suppose do make our bodi for fit dey kam kpe dey go teach us allll di tins dem wey we need to know so dat we go dey in beta health de go tell us tins dem wey bi sey we suppose dey take and di tins dem wey we no suppose dey take all dis tins dem go help us to take know wetin we suppose do and wetin we no suppose do na all of dis tins dem i go do to take carry myp farm work go di next level and to take make my bodi sef dey kamkpe evritin go come dey go as e suppose go

One thing wey be sey dem pass from my grand papa dem time reach dis time na dis farming wey be sey dem dey plant different thing dem for different time, dem no dey plant only one type of thing because if you dey plant just one type of crop every time di ground go dey tire di sand sand go dey loose di thing dem wey be sey e suppose get to dey give di plant, e go quick tire am. Dis type of farming don dey since di people wey don even dey before my own grand papa and na so dem don dey carry am dey come, dey pass am dey go till e reach my own time. Dem dey always dey advise us sey mak we no dey plant only one type of plant every time because e dey spoil sand and e go make di sand take weak. So anytime wey be sey we wan plant, if we plant corn dis season, we go try make we no plant corn next season because we no want make our ground weak. And if person plant different crop for different season, e dey make di ground still get di thing dem wey be sey e suppose get e dey reduce all dis thing dem wey dey come chop di plant for farm. E dey help di community sef join for dis environment thing wey e dey add give di community so na all dis crop rotation thing dem na im be one thing wey be sey dem pass give me wey be sey I like well well.

One thing wey all dis thing dey make me dey feel na sey, e dey make me dey feel happy any time wey be sey I remember all dis things and how I take dey represent my family because of all dis farm thing, I dey dey happy because I know sey na good name I dey carry up and down. I know sey I get plenty things to do wey people dey look me, dem dey look up to me sef, I know sey e dey help me to do more more things dem, e no dey make me lazy because people we dey look up to me sey make I do more things, all doz people dey dey look up to me sey make I do more things dem dey learn from me and e dey help me too, to take sabi more things. I dey dey responsible for di thing dem wey be sey I dey do. Another thing na sey apart from sey e dey put money for my pocket, people dey respect me because of sey I no drop di things dem wey be sey my grnad papa dem carry give us. Di thing wey be sey we meet for my grand papa dem hand, I nor do am anyhow and every time I dey remind di people dem wey dey come sey farming no be old thing oh, no be olden days thing at all at all, na something wey be sey person suppose dey do every time plenty things dey to learn as farmer but person wey put head down, go gain everything wey e suppose gain. And person wey be sey na farmer hungry no dey catch am. All of dis things dem tell me sef wen I small and today I thank God sey I follow all doz thing dem wey be sey dem tell me wen I small, because na im dey help me today.

di tori wey be sey de tell me wey dey carry me dey ginger me na sey grand get e own spirit sey na di wey wey yu tek do grand na e go tek answer you. dat time for my papa papa dem time de dey see grand as wan kain thing wey de dey go give sacrifice. later later because all of dem dat time de be farmer later later na in de talk sey na how you tk do grand, e go tek give you. if you do grand beta, e give you beta if you do grand anyhow, e give you anyhow. na so oh like papa dem go tell us wen we small sey if you do your grand as you suppose do am, e go give you beta thing things like beta harvest wen time reach to harvest. e tell me say dat time de go clear di grand mek am dey very neat de go kon pou water soak di sand dem wait mek rain fall before de go kon dey do anything wey de won do ontop da grand. da wan mean sey grand happi for dem. if dem no wait for all dis things to happen, grand no go happifor dem o, nothing go happen di thing de go just dey die anything wey you put for grand e no go come out well na now wey be sey I don big, I kon dey reason all those things wey dem talk although, all those things dem no too follow di things wey i dey do bu as i kon dey look am dey reason am I look am sey all those things na just things dem wey be sey pesin gas do to tek get plenty harvest. like now if you no put beta fiit for inside grand. e no go commot beta harvest if you no wait mek rain fall before you plant. your plant de go die if you no clear di bush well dey take care of di grand weed go shoke all di things dem wey dem plant so na all dis things dat i reason sey all dis things e mek me jolli today do dis farm work well well.

how di thing dem wey be sey we sabi for my family about dis farm work don tek help me do my identity. na sey number wan all di thing dem wey be sey i sabi today about farm start from my family pipu oh everything from how to dig, know where to dig reach, di number wey e go leave before you plant anoda nah for my family pipu oh and e don help me de very successful for dis farm thing because if no be dem, um I no even know where i for dey o, i for no even know wetin be farm, i for even dey do anoda thing dem wey be sey fit no brng me beta money and dis thing dem wey be sey pipu know me with today. wen i start dis farm thing, na how de tek teach me for my papa side dem na so i tek start am. later later, na in i kon go learn something join everything wey de teach me i kon see sey di thing dem wen i learn n waste at all at all o. all di thing wey my grand-papa teach me way my papa self kon teach me join, nothing waste out of everything because today na wetin i dey use chop and na e don help me no plenty plenty beta beta pipu. if no be dat one pipu self for no dey come meet me sey mek i teach dem one or two things about this things dem wey i sabi. i go kon dey look myself, dey look myelf dey look myself say um i don dey i don sabi because sey nah all di thing wey be sey den teach me i dey do am well well dey teach pipu and pipu dey come meet me dey con ask me for advice sey how de go tek do this won, how de go tek do dat won i thank God o because if no be how de tek teach mewey be sey me self dey hear all di thing den wen de tell me i for no sabi di pipu wey i sabi today, i for no even be di person wey be sey i be today so na wetin den teach me for my family na in help me today wey be sey i dey do my work ias i suppos do am. and know wen to dey plant and i know wen to no plant, i know di time wey be sey i suppose cultivate my farm and i know wen i go harvest na all di thing wey dem teach me be dat.

wan thing wey be sey de advice me um wey i no go fit forget for my life, na sey for dis farm work, only you no fit just do am, you gats carry pipu join bodi e just be like mek only yu one dey do everything, you go quik kpai, you go quick die. so anything wey you dey do, try to teach pipu because na so everything go tek dey go, you go teach pipu wettin you sabi, dem go teach pipu wetin you teac dem. nah so nah so e go go like dat everywhere go kon become beta place. if you dey do sey na only you, nah only you, you go quick tire, you go quick die you go quick old na wetin dey dey tell me all that time be dat sey mek you try dey tell pipu wetin you sabi, dey try pass di small thing dem wey you tink say you sabi, try tell pipol all those things dem wey you sabi. na so dey tey teach me wey be sey i sabi self, if peson no teach me self no fit sabi. dey tell me sey wetin you sabi you go tell your pikin dem and pipu wey dey wit you and dem too de go tell anoda pesin na wetin dem teach me be dat o na how i no go fit forget wetin i learn. be dat because de sey if i dey teach pipu, me self i go dey sabi, i go dey sabi because if those pipu wey i teach, kon get problem with wetin i teach dem de go kon meet me, me self i go look am as i go tek help dem na so na so everything go tek dey. di more wey de go kon meet me dey ask me question di more wey be sey me self dey sabi because some kin thing dem wey be sey de dey face me i fi neva face am before and i go won fin di solution wey de kon carry con give me i go look as i go tek solve am and from there like dat i go sabi more things dem join di ones wey e sey i don sabi before. and again e go help me to build beta name for myself and my own shudren self because if i help pipu, pipu self go elp me nah wetin be di ting wey be sey pesin tell me tek advice me wen i small dey grow as small and young farmer wey i be, tey reach this time wey i dey so and i no fit forget

di way wey be sey i tek dey do dey honour my family pipu heritage na say all di thing dem wey be sey den carry for head na in me self dey carry for head everyday. like my fada now, e no dey like mek pesin dey lazy for farm, e no dey like mek pesin dey go farm work late na all dis things dem we dey try mek i no dey lazy, mek i no dey late gofarm. anoda thing wey be sey de dey carry for head na sey de dey like mek their farm pipu wey de work wit dem de enjoy de dey like treat dem well, de no dey do dem like slave oh, na wetin me self dey do. no be sey everyday i dey do dem like ey de be my family pipu because de no teach us sey mek we dey do dem like slave pipu or mek we dey work dem till de go kon over tire de dey teach us how to tek care of dem and how to mek sure sey dem self dey beta shape. and health to tek work di work wey de dey work for farm. anoda thing wey be sey we carry for head well well well well na wan thing wey be sey de dey call prayer. we dey pray about our farm everyday of our life sey mek God help dey us as we dey plant di thing dem, mek every thing dey go as e suppose go. one thing wey be sey my grand-papa and my papa no fit explain be dat oh, de like mek pesin dey pray and den teach us how we tek dey pray de teach us sey na only God dey help pesin dey do all dis farm thing dem wey we dey do. because if we talk sey only you you sabi you sabi you sabi, your things dem wey you sabi, den fit no work somtimes na only God fit give you wisdom dey do wein you won do for di farm so na all of dis things dem na in be sey we dey do every pikin wey sabi farm for my family na all dis things dem we dey do wey dey help awa work every day. anoda thing wey be say dem go talk na sey no matta wetin you do, for your farm, try mek you dey chop, try mek you dey drink water, try mek you no break down wen you dey for farm because na pesin wey see tomorrow wey dey wey e bodi dey campe na in fit see work do for farm oh nah all of dis tings dem. na in we dey do everyday wey dey help us dey carry awa family heritage for head everyday.

di hope wey i get na beta hope oh because i know sey di thing wey den teach me na in dey help my life today i no go lie for you na di thing wey be sey den eac me na in dey help m dey do wetin i dey do. dey where i dey as i dey today. na every thing na in me self dey teach di pipu wey dey come dat wan no be sey i no go mek am o, na because of sey en you pass dem di pipu wey dey come, e go help di thing to no die. e go help everything wey be sey una sabi to continue to di pipu wey be sey de go come to di pipu wey be sey dey go come dey come dey come. all dis things dem like how you tek dey do for farm, di secrete like how you tek dey plant things dem wey be sey you dey try do mek everything for no scatter for you na all of dem i dey teach pipu wey dey under me oh. dis won na to mek sure sey wen i no dey, de go fit do wetin me sef i go fit do de go fit handle di business and de go fit work di work di way wey be sey me self go come back come dey jolli dey look sey i don teach dis pipu and de don sbi na all of those things dem wey be sey de teach us wen we small dey help us to dey and wen de teach us, de dey tell us shey no be for today oh na for tomorrow because wen we sef don sabi di things wen den teach us, we go kon teach all di pipu dem wey dey come under us for dis farm thing dem wey we dey do. dem go tell us sey mek we no try to hide anything o because wen time reach wey be sey we no dey there or wey be sey those pipu dem mek mistake, we no go fit to correct dem na wetin we teach dem go correct dem na wetin dem learn from under us go help dem na so de tek tell us sey mek we pass all di things dem wey we kow mek we no try to dey hid anything from dis pipu dem cause tomorrow go come wey be sey i fit no even dey alive to see all di tingsdem wey de dey do but na wetin i teach dem go dey speak about me for where i no dey. na wetin de teeach us be dat sey mek we pass give our pipu dem wey dey come.

one thing wen be sey i face wen i dey use fertilizer for my crops na sey sometimes di crop dem wen be sey i dey use and di fertilizer fit no go well i no check am sometimes because i noo know sey no be all di fertilizer dey work for all kind of crops dem wey be sey i dey use am for and den no tell me for where i tek buy am i just carry am go buy for market kon dey use am na so di thing just kanta kanta all di thing there wey be sey i use for my crop dem dat time wey be sey i enter wan kind gbege. anoda thing wey be sey sup na sey wen i buy di fertilizer and di time wey be sey i suppose put am no be di same thing because i fit don pay for dis fertilizer wey be sey de kon dey bring am later later wey be sey i don already put di crop dem. e don pass time wey be sey i suppose put am sometimes so e no kon work as e suppose work well for me wen i do am put am for my crop den wen i plant dat time. anoda thing wey be sey happen, na moni. beter fertilizer dey carry beta moni and me all those time, i no get moni and di time wey be sey i go gather di moni to buy am sometimes e fit don finish for where de tek dey sell di fertilizer. sometimes sef to see where to buy di original one because some pipul self don dey do di won wey be sey na fake out of all those wons dem so na so i go carry my moni go dey find di place wey be sey i go tey buy my fertilizer. before i go know, time fit don go and before i go know self, i fit to no see plnty buy. sometimes di won wey be sey my friends dem wey be sey de be farmer give me fit no even reach me to take put for all my crop dem and so i no go kon see beta result for di thing wen be sey i plant dem. na all of dis thing dem be di issue wen be sey I face for this fertilizer thing o. anda thing nah sey before i kon sabi all dis fertilizer thing e tey well well. na wen de kon tell me sey e get way wey be sey de dey use dey put fertilizer, e get where be sey di amount of fertilizer wey be sey pesin suppose put for in crop for di thing to work na one of those time dem wey be sey i don waste di time wey be sey i suppose put am nah so e no kon even reach di crop dem wey be sey i won put am for again na wetin happen be dat

di things dem wey be sey i sabi wen i start dis fertilizer work and now don change well well. i remember sey wen i start to dey put fertilizer i go just dey do am any how anyhow just to just put am. but now e don change because i no dey put dem, anyhow again, first of all i dey tek time to tek ask other farmers dem di ones wey be sey den use and how e tek be for dem. anoda thing wey i dey do, i dey ask for where e tek buy am sey which one be di beta won wey be sey go help get wetin i won get anoda thing i dey do wan thing wey be sey de go first test am for farm and you go kon see di won wey beta to kon tek use beause wen you just carry fertilizer, for example di won wey be sey e just come out no be sey di won wey you don use you begin spread am, e fit carry you enter gbege o. all di thing wey be sey we suppose get from wetin you plant go just wast be cause di fertilizer fir even cause problem for you so i go first test am from one or two of my plant dem look as e tek be wen i don check am finish, i go kon go use am. for everything if e goood and if e no good, i go find anoda wan wey be sey i go use because if i just go use am like dat, all di thing dem wen i plant everything like dis go waste comot and e go mek me enter inside gbege. den i go kon check di wan wey be sey dey beta for dis particular crop and di wan wey be sey e no good for dis particular crop. by di time i check am look am used di wan wey be sey i suppose use for di crop, na all those things dem wey be sey i don learn. anoda lesson dem wey i learn na how to dey book di fertilizer down because beta fertilizer dey finish for market to di farmer and you go before you know den go tell you sey e no dey market again time fit don go and plant season fit don commot for grand and you no go come see, plant to plant or e no go come sey fertilizer to put for your plant.

one thing wey be sey organic manure do for me na one time wey be sey i dey reason wetin i go use as e be sey fertilizer dey give me problem dat time na so one of my farm pipu kon tell me mek i use organic manure. organic manure wey be sey I use kon lead me to see plenty plenty things dem wey be sey pesin fit gain for this organic manure thing um. because all of di time wey be sey i neva sabi all of di thing wey be sey i kon chop as benefit i no see am chop all those time. e help my soil tek give di plant di kind things wey be sey di plant need. as at all those time and e dey quick enter di bodi of dat soil and to tek grow sharp sharp. e no dey waste time to work on, e no dey even drag in leg for grand at all. all dos time wey be sey i use da organic manure, i use am i kon see sey organic manure dey give dis crop dem nashural freshness dey give am beta beta form and shape i just dey see my crop dey jolli my bodi dey sweet me because wen i neva sabi dis thing dem, my plant go just grow anyhow i go just i go just look am sey my plant don grow i no know sey i dey miss beta beta things dem. na wen i kon start to dey use dis organic manure dat time, e kon help me to tek see sey changes dey difference dey i kon start tek dey use am for my vegetable plant dem well well becaue di more i dey use am, di more vegetable freshness wey i dey get for all of my vegetable e dey fresh, e dey grow as e supose grow sef join e dey give me beta beta thing wey be sey i want. i kon dey get plenty plenty customer join di matta de dey come dey tell pipu about wetin be sey i dey plant de harvest. pipu dey come from far place and near place to come patronise me because of sey my plants dem de dey always dey dey fresh. and di thing dem we be sey cause di freshness, na dis organic manure wey i use.

One thing wey be sey dis fertilizer dem dey do wey be sey dem be chemical fertilizer, na sey for all dis farm thing dem wey we dey do, dem kuku dey help dey improve di things dem wey be sey we plant. E just get some kin things wey be sey e no takegood. For example like dis na, di thing fit cause soil erosion and again sef, if rain fall e fit cause make yama yama dey inside di water, make e come flow enter where people wey dey use water dey, wey be sey their water go come dey get some kind chemical wey go affect di water wey be sey people dey use dey use do their things dem, some of dis water dem sef, dem dey drink dem, if all dis chemical enter am, di person, person no go fit take dis water, use am drink or do another thing wey be sey e wan use am do. Another thing na sey, e fit cause air pollution wey be sey person go dey perceive all dis chemical dem come dey breathe am in, e fit cause danger to person health, if person inhale too much of dis chemical fertilizer dem. Another thing wey be sey e fit cause na sey, all dis small small insect dem, wey be sey e dey help our environment, dis chemical dem, dem dey powerful so tey dem fit kill all of dis insect dem, wey be sey if dem come kill dem di thing wey be sey dis insect dem dey do for us, dem no go fit dey do am for us again oh, e go just kill dem trowey. Another thing wey be sey e dey cause na sey e dey affect di soil sometimes especially wey be sey person don put too much of am, and all of dis thing dem na im dis chemical fertilizer dey do to our environment.

Di thing dem wey be sey I dey open my eye to check if I wan collect fertilizer or if I wan use all dis manure na sey I go check whether e no go too affect di thing dem wey I wan plant oh, na different thing be sey, make all dis thing dem help to grow wetin I wan grow for my farm, and another thing be sey, make e come dey cause some kind things wey be sey no go good for human being body. Na all of dis things dem, I go ask plenty plenty question for where be sey I want take buy am, to take look if dis thing go follow for di things wey go cause one kind kanta for human being or may be e fit come cause better thing for human being, I go check am how be sey e go affect di crop dem and di sand dem wey be sey I wan put am because me I nor want wetin be sey, I go come use e go come cause one kind gbege for me oh. I go come ask di people wey be sey dem go don use am before, I go tell dem make dem follow me yan how di thing take be wen dem use am. I go come use my eye go check am for their place too, to see whether me I go fit use di thing or not, because apart from sey I want make I get better things dem from wetin I plant, I no go like make wetin I plant come turn problem for me, or di people dem wey be sey, dey buy all di things dem wey be sey I dey plant. I no go want make be sey na wetin I plant or wetin I sell for dem, na im go come cause gbege for their health oh, because na health be wealth, na person wey dey alive, go fit buy all dis things dem so na all of dis thing dem, me I go open my eye check before I start to dey use am for my plant or di sand dem wey be sey I dey plant I no go want wahala for mysef or di people wey be sey dey follow me dey work too.

Dey time wey be sey i get kwanter for dis fertilizer thing wey i dey put for my crop dem. na dey time wey i get issue with one fertilizer wey i use all those time, i never sabi how dey take dey use am and so dey person wey suppose tell me how i go use am de person no dey wen de time wey i wan use am so me i just check the fertillizer, i no too check am sef i just carry am, use am for the crop o, na so wetin wetin i go just know sey, instead of make my crop dem dey grow just start to dey over yellow dey over yellow the leaves start to dey over yellow i come look am sey, wetin be dis one like this i first leave am, dey look am, still dey look am na later later o everything con scatter the ones wey suppose, wetin suppose make am grow come turn wetin dey make am scatter, dey make am spoil na so dey thing no even grow sef so i come go meet dey person wey suppose show me from that start wey be sey i no come na im come tell me sey next time, person dey ask question before person dey do something. and since that time so i no dey use any fertilizer wey i no sabi how to use, and i no dey use fertilizer too much for the plants dem wey i dey plant because sometimes sef all these fertilizers wey person put make im help person grow crop na im come dey spoil wetin person dey do so since that time i just, carry myself stop to dey use too much fertilizer and before i use any fertilizer, i dey always dey ask around, dey ask people wey don use am so that i no go make any mistake or enter inside any gbege cos dey money wey i dey use dey buy all these dem by time, i no see any gain i go enter gbege na so everything since that time, i no do wetin be sey go pass my power again for this fertilizer matter.

One thing wey be sey dey sweet my belle, anytime wey be sey I remember wen I small wey be sey we go go farm, na we go go, go carry wetin we go chop, all doz time sef <laughs> na play for my eye. We go pack plenty plenty vegetable um , carry am go give my grand mama, she go cook am um , ah! Di vegetable na one kind thing wey be sey, any small thing if we no get anything wey we wan chop again, we go just go go carry am for farm. Carry am, cut am, con cook am, and na one thing wey be sey e no dey hard to cook and e nor dey tey before e go done, and e dey sweet well well, I remember dat time my grand mama go talk sey make I chop plenty because sey, e good for body, e dey give person blood, and e dey help person to see. You go think sey my grand mama na doctor dat time, she go just dey tell you plenty plenty things dem wey be sey di vegetables dey do. She go tell you sey all doz vegetables dem na medicine dem be, we go use am chop better swallow, we go chop am finish like dis, we go go play. Dem go put plenty plenty plenty locust beans, scatter fish inside di vegetable for us, so dat wen you dey shop am, your head go just dey scatter. I nor fit forget oh, cause e dey help me to bond with my cousin dem, cause all doz time dem, we go just come my grand mama place and we go go any message wey be sey she send us, so any time wey be sey she send us go farm, we go enter di farm, pack di vegetable make she sey make we pack, sometime sef, she go mix two different vegetable for us to get di nutrient dem wey be sey dis vegetable dem dey give Anytime wey she mix two different vegetable ah, e dey always dey make sense.

When I grow, vegetable na one kind thing wey be sey, e nor even dey hard to plant and e no dey give person too much problem. Another thing na sey, di thing dem wey be sey I don sabi wen I small, about all dis vegetable dem, e don help me to take know as I go take dey plant my own vegetable and since dat time I nor dey buy vegetable for Market oh, I dey always dey keep vegetable and sometimes if I see sey we go soon enter time wey be sey na dry season, I go dry some of doz vegetable, so dat e go fit dey anytime wey I need am, wen vegetable no too many, I go dry am so dat e go fit tey well well for me and my family people to take use am. All dis thing dem, na something wey be sey everybody for my family dey enjoy, because e dey save di money wey be sey I suppose dey spend go take dey buy vegetable for market. Another thing na sey, every time wey I plant vegetable, I dey learn new new things about dis vegetable dem, another thing na sey, some of all dis vegetable sef, dey work as medicine for body, nor be just wen person sick oh, plenty plenty times e dey be like blood tonic wey be sey person dey, I dey make person dey fresh and I nor dey regret anytime wey be sey I chop vegetable. I make sure sey vegetable dey almost all di food dem wey be sey I dey chop with my family people dem. All di things dem wey be sey we dey chop, almost everything dey get vegetable because I want make everybody sabi di importance of vegetable to us as human being dem, and sey na God gift to us too.

Vegetable wey be sey I go talk sey I like make I dey plant pass na dis vegetable wey dem dey call jot. E dey easy to plant, e no dey give person too much problem to plant suffer sey you don lay di bed, na wetin dem dey call where you wan plant am be dat, you go lay di bed. Afte r dat one you go make sure sey e dey wet for di seed dem to grow. You go just go sprinkle di seed on top di ground, na so e go take grow. Person fit even plant am for inside small space if person no get big farm to use take plant. Na one kind vegetable wey be sey, e no dey hard to cook too, before you know you go don finish di cooking. Na one kind vegetable wey be sey e dey go well well with swallow and na one kind vegetable wey be sey e dey draw. If you use am chop any swallow, e dey go for mouth. Another thing na di benefit dem wey be sey dis vegetable dey give. Dis vegetable dey help person grow well, especially if person get small pikin, I remember sey wen we small, we dey make sure sey we chop am well well, because if you chop am with pepper or not, e go go for mouth. N a one kind vegetable wey be sey wey dey just born, dem dey give dem to chop, even pregnant person sef na vegetable wey be sey e dey very very very very good for dem to chop am because dat time dem dey believe sey any pregnant person wey chop dis vegetable, im pikin dey always jolly for inside im belle, na why I like to dey plant dis vegetable well well and e no even hard to plant.

One time wey be sey dis vegetable wey dem dey call jut, e make sure e bond me and my family people together. We come dey remember wen we small, e never too tey na like some months ago. Di vegetable we go make sure sey we carry di children sef for di house go di farm, show dem how dem take dey pluck am, after we come pluck dem, we carry dem go house to cook am, after we cook am, because di cooking no dey too waste person time before you know, e don done. You go just carry am go house, wash di vegetable come cook am, do di food thing wey be sey you go take chop di vegetable. After dat one we come use am chop, gather together, di way we take dey chop for our house as we dey chop am come dey talk how e be sey wen we small, our grand mama go send us go farm make we go carry vegetable, how we go dey play for farm, how we go dey catch some kind small small small things dem we be sey dey fly for farm. And how take remember dis thing na because of dis vegetable, we go come tell di children dem different different story about di vegetable, how our rand mama go doctor dey teach us di thing dem wey be sey di vegetable dey do. Go tell us all di things dem wey be sey di vegetable fit give person, go tell us. come dey tell dis children sef di same thing dem wey be sey dem teach us and di same thing dem wey be sey dem tell us. Na so everybody happy dat day, we play together, remember all doz sweet sweet times about ourself and our small pikin time too.

Di vegetable wey be sey we grow wey we come chop, anytime wey be sey we dey chop am e dey always dey make me remember wen wey small, e dey give me hope sey even if I no get any money, with dis vegetable dem I no fit broke cos all dis time wey be sey I no go get anything for my hand if I carry all dis vegetable enter market give all dis people wey dey sell for market I no go come back with doz vegetable, I dey always dey get money. Another thing be sey if we use am chop e dey always dey make me dey get hope sey even if we no dey get power to do dis thing again, we know sey we don teach dis people how dis thing dem take dey work, how di vegetable take dey be, how to cook am all di thing wey be sey dem suppose know about dis vegetable, my mind dey kulele because I know sey dem too dem go continue with everything wey be sey we don teach dem about dis vegetable. Dey give me hope for tomorrow oh, sey dem go continue with all dis thing dem wey be sey dem don learn, dem go tell di ones dem wey dey come too di way dem take tell us about dis vegetable, dem go sabi cook am di way wey we use sabi cook am, dem fit even sabi pass us, add some kind thing we be sey we we no sabi add, or we we no know sey we suppose add to take di vegetable sweet. E dey give me hope sey hungry no go finish dem, any time wey be sey money no dey. E dey give me hope sey dem go continue with everything wey be sey dem don see and with everything we be sey dem don learn with dat vegetable and e dey give hope sey dem go continue to dey plant am, anywhere wey dem find their self.

One thing wey be sey I nor fit forget about dis vegetable na sey, every time di vegetable dey always dey turn up, anytime wey be sey we don tire, and we still gats chop na dis vegetable we dey use, anytime wey be sey, we no even get idea of wetin we wan chop. We don go pluck dat vegetable everybody don know sey we don get soup wey we goo use take chop, and na one kind vegetable wey be sey person fit even use chop both swallow and even rice sef, you fit even chop am ordinary sef drink water put go sleep. Di vegetable na one kind thing wey be sey di whole family don grow to accept as part of di family. Di vegetable na one kind thing wey be sey be like sign, symbol for dat family cooking. Na one kind recipe wey be sey dem don dey hand from our grand mama dem time till dis time wey be sey we sef, we go drop dat recipe for our children children because e don even be like sey, without dat vegetable our food never even complete come be sey di vegetable get plenty plenty work, wey e dey do for person body. Di vegetable no just dey feed us oh, e dey help us even wen money no dey sef, we fit carry dis vegetable go market sometimes go sell, and before you go know e go give us money, plenty people sef through dis family and di way wey e sey we dey plant dis vegetable dem don sabi us sey, na one thing wey be sey we sabi do well well, and dem don use dat one take sabi my family people sef join. Dem don use am take sabi us.

As we don dey grow dis vegetable dem, I don learn things wey be sey person sef no fit just learn anyhow, e don help us to know di kind vegetable wey person go chop to take dey healthy, o take help us know di kind of food dem to take chop, dey help us dey chop balance food oh, and dis vegetable dem na one kind thing wey be sey, person no dey ever regret to chop. If we chop am, we go get energy and plenty plenty nutrient from am. Dis vegetable na one kind thing wey be sey if we don chop am, we go just dey dey piss all doz yama yama komot for body e dey help us sef to take clear our eye some kind time. E dey help us to take quench hunger and di vegetable dey help us to take dey strong, to take go work to take work our work dem wey be sey we dey work. E dey help us to take feed di children dem wey dey for di house to take help dem grow well well, we don even teach dem how to take chop dis vegetable so dat dem go like am well well, apart from sey we want make dem like di vegetable, na one kind thing wey e be sey e good make pikin and adult dey chop every time. In fact na one kind thing wey suppose be person major food wey person suppose dey chop, because dis vegetable dey help person save money wey person suppose dey carry go hospital e dey help person save am. Because na person wey sick dey get reason to take go hospital. If you dey okay, you no go get reason to take go hospital oh. Na so dis vegetable na di reason why we dey dey kakaraka wey be sey we no suppose to go hospital at all at all because of am. Na why I no fit forget dis vegetable at all at all, and e dey help us well well for our family, especially for our health.

One tin wey dis vegetable tin don do na sey by the time wey be sey you dey go your farm for morning, you go see people wey be sey dey go dia own farm too. Another tin be sey e don help me to take give pipu work to do for my work for my farm place wey I take dey work. E don make pipu carry dia pikin come meet me sey make dem learn all dis farm tin for my hand. Another tin be sey my children sef, and the pipu wey be sey I dey follow stay, de don dey look dis farm tin, dey look am, dey learn all dis farm work Becos de dey see how I take dey plant the vegetable dem. De dey see the method dem wey be say I dey use take plant dis vegetable dem. De dey see all the tin dem wey be sey I dey put to take make dis vegetable grow. An de dey see how the vegetable take dey fine for eye if e don grow finish — how e take dey fresh, dey enter peson eye when peson don do am finish. Na so de con like am, an e dey make pipu sef dey come my side. Some sef go con ask me plenty-plenty question dem about all dis tin dia wey be sey I dey plant. Different type of vegetables dia wey be sey I learnt sef, na from my papa dem hand I take learn am. An de no dey hide anything for us, an de dey tell us every time sey when pipu come meet us to ask us question, make we no dey hide from dem. And make we dey show pipu becos na peson help dem too wey de take sabi wetin de sabi, an na why de con take help us. Another tin be sey all the family pipu sef wey dey our family, na almost everybody na ein sabi all dis farm tin An everybody dey happy with the work —everybody dey happy with planting vegetable— an e dey make us de dey together in love with awasef. We dey like awasef, we dey talk to awasef, dey advice awasef for the matter of dis vegetable.

E get one kind joy wey dey dey person belle, especially wen you remember sey na your work you dey chop. All doz times dem wey be sey we go go farm go dey plug all dis vegetable, we dey feel am sey you know na wetin dey make person dey happy, sey na you go farm by yourself you go plant dis thing, na for your eye e take grow, after e grow finish you come fit still chop in side your work. One thing wey be sey my grandpapa dey tell us wey we small be sey, na where person take dey work, na where person take dey chop, we come dey do this vegetable, you go come dey see am for inside di soup sey na your work you dey chop, because di vegetable dey dey fresh, dey fresh for eye, dey sweet person for belle, I dey always dey dey happy, my body dey sweet me, all of us for di house sef, our body dey always dey sweet us, dey jolly dey jolly, as we no spend money go buy dis vegetable for market, make person come bring one kind vegetable wey don spoil. Na we use our hand go our farm carry di kind vegetable wey we want and na we cook am di way wey dem take teach us, we fit even carry like two, three vegetable, join dem together to take cook am, we fit even talk sey, we go put many many things dem wey be sey dem dey use dey cause go slow for mouth, all doz thing wey dey make soup dey sweet, all doz kind fish dem, all doz kind cray fish dem, all doz kind thing dem wey be sey person take dey chop vegetable, come find better swallow take join di vegetable and di things dem wey be sey dis vegetable dey give for body, ah, all doz things dem no be small thing oh, na one kind plenty plenty better better thing e dey give. Dey give person power to take work, all dis vegetable dem dey give person blood, dey do di way blood tonic take dey do person for body, vegetable come still get water inside am, all doz kind thing wey be sey body need to take dey fresh, to take dey kakaraka, na all doz things wey be sey vegetable dey give and e dey give me better better joy anytime wey be sey, I dey chop am.

E get di time wey be sey all dis fertilizer dem wey be sey we dey buy for market come dey affect di things dem wey be sey I dey plant. Na so I come remember sey, all dis all dis animal dem na im we dey use their shit tae dey do fertilizer before, na so I come go go back to all dis manure dem wey be sey I dey use all dis animal shit dem, na so na so I take dey use am back, I come see am sey, di sand dem wey I take dey plant come dey give di thing wey e suppose give. Dey give am better things dem we be sey di sand go need to take give di plant di kind thing dem wey be sey di plant go need to take grow. Na so e come help me to take grow all dis plant dem, even as I no put fertilizer wey be sey dey cause one kind problem for me, for di things dem wey be sey I dey plant, another thing na sey, e dey make di make di erosion dem wey dey happen for farm reduce because all dis fertilizer dem, na so so gbege e dey cause for ground for person oh, go dey scatter di kind water dem, wey be sey person dey use, if di fertilizer don enter, e don spoil be dat, water person no go fit drink am again, e don make all doz ones komot for di matter, e don put stop to all doz things dem wey be sey dey xup, wey no good for di ground. Another thing na sey all dis chemical dem, dem nor dey get chance to enter inside di ground take spoil d i thing dem wey di sand suppose give di plant, because with manure infact all dis animal shit dem, as fertilizer, person nor dey suffer all dis yama yama, yama yama, tjing, na to just put am, and e no dey cost na im be another thing, e no dey cost at all at all, if you just go, collect wetin you wan collect, use am for where you wan use your [urn] animal shit dem na so, your plant go grow as e suppose grow, di sand sef no go get any chemical inside wey be sey e go spoil di thing wey e suppose give di plant.

Di thing wey be sey I sabi na sey wen we small na all dis shit dem wey dey come out side from animal nyash especially all dis cow shit na im my grand papa dey use well well for in farm. All doz cows dem go don pass one kind road shit for ground, so e go pack, e go get wetin e go take e get how e go take put am for di farm, if e don put am like dis, if di plant dem go grow as e suppose grow. So I go come look am sey how dis kind yama yama thing go make all dis plant dem dey fresh, all dat time sef me I nor dey even like touch am, because e dey smell, na so e go come tell us sey, na all dis thing dem wey be sey dem dey pack, all dis shit dem, wey be sey dem dey pack for all dis animal nyash, na im dem dey use, take dey grow all dis thing wey be sey we dey see wey dey fresh well well so. Sey e better pass all dis chemical wey be sey person go dey pour for inside sand sand. Na so I look am sey how e take dey possible make person dey use shit take dey grow something, na so e come explain give me sey, all dis sock away wey dey for person house sey where I think sey all dis plant dem dey grow for di sock away, I come reason di matter sey na true, all dis sock away you go just see sey, some kind place for di sock away dey grow grass, im come tell me sey na because of di shit wen dey dey there, e come talk sey make I look am sey all dis cow shit wen im dey put for farm, make im plant for take grow, sey if I see dem now dem dey grow well, e come show me na so me sef come look am sey na true, na just close eye look am sey suffer sey e good and e no fit do person one kind thing wey be sey e no good for body, na so me sef try am, come see sey, e even better pass, all dis chemical wey be sey person dey pack put for sand wey dey cause one kind yama yama give person dey give person one kind headache for inside farm, na so I come reason am come start to dey us am since dat time, I don see change for my farm, and I don dey use dis, animal shit dem take dey grow my plant.

Di time wey be sey I dey get one kind problem dem wen be sey I dey use fertilizer na so I come remember sey, why I dey suffer myself come dey use fertilizer wey be sey, e dey spoil di sand wey I dey use, come still dey give me headache for di harvest, because anytime wey be sey I remember about all dis fertilizer dem wetin dem don do me, e dey pain me well well, many times wey I nor even sabi how I go take use am, sometime sef di fertilizer fit to don expire, maybe sey I no know dem go just sell am give me. I go don use am before I go know sey something don happen to di fertilizer wey be sey use. I come remember sey wen we small, we dey use shit take dey do all dis farm thing dey take grow our plant and e dey grow well well, I come remember sey na cow shit na im we dey use pass sef, I come look am sey, make me sef go dey use am na so ise am oh. first na sey all di problem dem wey be sey I get about all di fertilizer dem first komot for di matter, my money wey I dey spend, plenty plenty money e komot for di matter too, because all dis cow shit dem no too dey collect person money, like dat like dat, and by di time I put am, di thing dem e first make my sand dey well, to take grow di plant as e suppose grow, as I look am come reason am well well sey dis thing wey I do so e first save my money come still give me better better fresh fresh plant dem, na so I come look am oh, sey all dis time dem wey be sey I don waste dey waste my money dey spend am on top fertilizer, I no remember sey I suppose use dis shit dem, I come dey happy oh, dey happy sey I later remember how to use dis shit dem, take grow di thing dem wey I dey grow and since dat time I no fit lie you, e don dey well e don dey grow well, I dey see better better fresh fresh fruit dem to even pack from my farm, fresh fresh leave take sell for my business sef, I dey see am and I dey get bette better money from di things.

All dis chemical dem, if rain fall di water go go inside all di water wey dey di community and e go come dey spoil water wey be sey people dem dey drink, dey use am dey do things dem for their house. Since wen I don come sabi dis kind thing and since wen people don come complain give me, I come start to dey use dis shit of animal, di thing don stop to dey happen like dat, because all dis animal shit dem no dey too like to dey follow di water enter another water if rain fall, dem dey dey inside di sand and dem dey even dey mix together with di sand sand wey be sey person go use, take grow di plant. Another thing na sey e don komot di fear of sey all dis chemical dey enter di water wey people go dey drink dey use take do their thing dem, wey be sey dem dey do, all dat fear e don komot and e don help to dey get fresh better better water for di community, as we don komot dis fertilizer e don give us another way to see how to use dis animal shit dem and e don help us to take grow plant well well wey be sey, we sef we no go get problem and di thing sef no go affect our community people, another na sey e don help to take make sure sey all doz thing na wey all doz chemical with fertilizer dey release e don reduce but all doz chemical dem dey release some kind thing wey be sey e no good for human being to dey smell, dem dey release am, and like dat like dat, e don cause e don cause, di thong dem to stop because as I no dey use too much fertilizer, come dey use all dis animal shit dem, all doz things person no dey fear am again. Another thing na sey di time wey rain go fall, e no dey pack all dis shit dem, go for one side, di shit dem go stay together with di sand sand, for di plant help di plant to take grow, and e don help to reduce different different yama yama, wey dey dey for di ground of di place wey be sey I dey plant my thing. And e don help to reduce plenty plenty dirty for di whole environment dem wey be sey we stay.

One thing wey dey about dis animal shit na sey, dem dey smell well well and if e don too tey, all dis small small thing dem go dey fly on top am wey no too good. Another thing na sey, if all doz thing dem person don too smell am, e fit make person wey dey work for farm dey quick sick, so one thing wey I dey do be sey I no dey carry pass di shit wey I go need to take work for my farm. And if di thing remain, I dey put am for where be sey breeze dey blow well well, make di smell for no too much, I dey komot am for where people dey pass, or for where be sey people dey stay, I d ey make sure sey I put am for where be sey human being no to too dey make di smell for no cause another problem for dem. After and all dis thing dem, e dey cause make all dis fly dey gum all dis plant. If person dey use all dis shit person gats dey careful make e no go cause another problem for where e dey try to make sure sey your plant grow well so I dey try to not put too much of shit, make too much of fly and all dis animal dem no too come inside di farm, na all dis thing dem wey be sey fertilizer no get be dat. But den I still like make I still dey use my shit dey grow, den if I see sey dis shit don dey cause too much too much wahala for me for inside my farm, one thing wey I dey do na sey, I dey komot di one wey be sey e don too dey on top di sand sand and I go leave di one sey be sey e don already dey together with di sand sand, I go leave dat one, I go make sure sey di whole place still dey neat for di thing to take do im work.

One thing wey I learn na sey person no know di kind thing wey go work for person tomorrow so anything wey be sey dem teach you, make you learn am with everything wey dey your body. Na so my grand papa dey always dey tell me oh, e use one of di person wey dey work with am, wen e take dey do all dis farm thing, e use am do example for me, tell me how dat person take dey come dis farm dey come do am dey do am, di person sef na one kind person wey be sey e dey work well well oh, but e no get money to take start e own business, na so one day person talk to my grand papa about dat man, na so my grand papa come ask am if e go like to work for in own farm if e give am farm, and na so di man don turn person wey don get in own farm today. If di man no put eye and body when dem dey teach am wen e dey suffer inside sun dey work e for no gain all dis thing na so my grand papa dey always dey tell us sey na wetin person work, person go chop, an di kind thing wey you na im you go gain if you do am anyhow you go see am for your, with your eye and if you do am as you suppose do am, na your eye too you go take see di kind thing dem wey be sey e go give you, di kind better better things so no dey try take things like sey dem no matter because na everything for dis life na im matter, e dey always dey tell us every time sey make we no dey put our trust for human being, because dem fit even komot for person back, wen person need dem pass, make we always dey do our th i ng as we suppose dey do am, even when person dey look us, and when person no dey look us, talk sey lazy person no fit be farmer, e dey always dey tell us dat thing every day na why till today, every day I dey wake up go my farm to take check di thing dem wey be sey I dey do and how e dey grow, I no dey leave everything for di people wey dey work for me.

the tin be say this animal shit dey epp me in plenty plenty ways aside say e de save money, e de epp me de save time, time wey be say I suppose use go de fund fertiliser for market, I de use am de do another thing for my own farm, because I don already use animal shit do wetin I suppose use fertiliser do. Another tin na say e de help make crop de de fresh and e no too de get too much tin there wey be say e de cause for dis plant body instead e de even dey make d sand de better for d crop to grow dey make sure say e give the the sand the tin dem wey be say d sand go need for d crop to grow e de epp to de protect d natural tin dem wey be say d crop go need, e de help to rotate am on a daily daily basis another thing na say, e dey make sure say if rain fall for fertiliser d rain go wash d fertiliser enter ground wey people suppose use plant go enter d water wey people de drink and some time sef some of all those fertiliser e no good make person de smell am, so e de help to reduce all those kind yama yama wey be say de cause for d environment cause If person use fertiliser, all this thing dem e no good for human being to de smell am or make dem de drink am inside thier water, but animal shit no de wash d way fertiliser take de wash de go inside people water and d smell no too de affect people for d environment, so animal shit e de join with my value as person wey be say like to de farm and person wey be say as I de like to de farm, I still like make my environment dey well as e suppose dey.

D tin wey animal shit de do for this um sand life na say e dey make sand de okay from d whole arrangement of d sand, e de help arrange d sand well in a way wey be say all d tins dem wey d sand need d tin go give d d animal shit go give d sand, another tin na say e dey help d sand to gather gather body wey be say erosion no go fit comot d tin wey be say dem plant for d sand e de help d sand dey as e suppose dey wey be say water go quick enter as e suppose enter e de give space for wey water go enter d sand wey be say de wan use plant and e de epp d sand to take get some kind tins wey be say d sand go need to take give d plant to grow as e suppose grow, e de help me as farmer because all dis tins dem wey be I suppose de suffer due to all dis fertiliser chemical dem, I no de suffer am with animal shit e de help to do agriculture well well wey be say d tin there wey be say I don learn with dis animal shit as fertiliser, I no fit troway am and I no fit forget am. another tin na say e de help make all this tin dem wey be say de de come enter d sand tins like all this earthworm them, like all those insect dem wey de help e de help to assist d tin the work wey be say all those ones dem go do on top d sand wey go help d plant take grow, e de join hand together to help wey all those ones de go do So na d way wey be say all this animal shit dem take de promote all this soil, soil earth and all this bio diversity something.

The time wey be say I de get issues with all this chemical fertiliser dem the tin wey happen na say I come stop to de use anything for my sand, I come de suffer from all this small plant harvest na later I come reason say make I try dis animal shit dem, make I try am na so I come go try am o, the first time wey I go use am everything go as e suppose go, d plant wey I plant e start to de grow grow well well, d sand e start to de improve um I come look am say wetin de happen? come reason am say na this animal shit dem wey be say I use am o. Apart from that one sef, e don save me money wey be say instead of make I de spend sef na me de see more money like this cause na wetin dey help my life be that for my farm tin, and e don change d way wey be say I take de see all this animal shit dem. I no de see them as waste again o, I de see am as something wey de epp me for farm to take grow my plant and so since when I don start to de use this animal shit, my story don change sef, people sef de come meet me ask me wetin I de do? how I take dey do am? me too I de carry d tin de explain give dem say na wetin I de do be this o, na how I take de do am be this o wey make everything de go as e suppose go. D thin wey dis animal shit don do for me no be small tin o, e don carry me from zero level come where be say big Big farmer dem de because as I de plant d tin wey be say I go come put d animal shit, my crop dem dey fresh if I don ready to harvest am and d vegetable sef e de dey okay e de make all dis bee dem de come my farm, e de make pest dem wey be say dem suppose de scatter my farm e dey cause make dem comot because e de pursue dem, dem no too enter my farm like as dem de enter before.

One tin wey be say this waste thing don do this animal shit don do for me na say, d time wey be say I suppose de use take de fine fertiliser, e don help me cut that one comot, e don help me save time, e don help me save money join sef, money wey I suppose de spend for all this chemical fertiliser, I de use am do other things for my farm, I de use am run my farm business and e de help me to take get fresh and quality plant dem for my farm, e don help me to boost d customer level wey be say I get, before my customer dem no plenty at all but like this, my customer don many pass the one wey be say I get before. E don epp me to de even de save time wey be say I go de use am de think how I go take use d chemical fertiliser, that time I de use am de reason another thing now. How I go take do another thing for my farm, instead of make I de stress myself de reason all those chemical fertiliser dem. This animal shit dem don help me to take improve d soil dem wey be say I de use, I no de worry for all dis erosion again. My sand de quick collect water as e suppose collect and e de grow d crop wey be say I de plant, e de grow am as e suppose take grow d plant dem. This animal shit don help me to take save money wey be say I suppose use take troway dirty from this animal, instead of the money wey I go take troway those dirty, I don put d money for inside my farm business because I no even get animal shit wey I de troway again, I don de use this money take do another tin for my farm business wey de give me better money, e don help my people dem wey be say dem de follow me de work, e don help them fast for d work wey be say dem de do e don help me in plenty plenty place wey be say I no fit forget, and e don help me build better farm structure for my farm na wetin this animal waste don epp me be that.

The advice wey I go give person wey be say ask me how to use this animal shit dem as fertiliser na say if d person know say he wan save money and time, I go advice am make he use this animal waste. And if he wan learn how to take do this agriculture in a way wey be say e go de successful, I go tell am say na this animal shit dem na him better. I go come ask am whether he be person wey be say like to dey make sure say d environment de okay? if he talk say yes, I go advice am make he use this fertiliser from animal shit, I go tell am say e get d time wey be say me sef I no sabi wey be say all this chemical fertiliser dey show me pepper, wey be say I go de run up and down because of say I no sabi use those chemical dem and because of say dey de spoil my sand and they de affect d environment. I go come go show am d result wey be say me I don de get from using this animal shit as waste dem wey I de use, I go let am know say nothing like olden days practice o because some people de think say this animal shit na for all dis old people dem wey don de do agriculture tey tey, I go let am know say no be olden days practice o and e de help to build better agriculture practice, E de help to get better and quality farm produce from farm. I go let am see with e eye, how my own farm take be and how me I take de do am. I go come tell am say nothing better pass dis animal waste dem o, Nothing! no fertiliser wey be say get chemical better pass all dis animal waste dem because chemical different from wetin be say de natural, animal shit na natural and organic fertiliser. That chemical na too much too much chemical wey be say e fit even affect d crop dem if dem don grow finish. Na all things dem me I go tell person wey be say come meet me for advice.

The person wey teach me the value of all dis hard work, na my granpapa o, when I small, e don already de show me how all this farm tin dey dey be e go tell me say, na person wey work na him go chop, e go show me how d suffer wey de dey wey de dey go through if de wan plant, de show me all those tins dem wey be say farmer de go through to take make sure say person get better harvest, all of this thing dem na him help me shape my own value for this hard earned harvest dem. And another thing na say e tell me say hard work de pay, say person wey no work hard e no fit know d value of all this hard work dem, e come tell me say if I work hard, i go expect better result but if I no work hard, I go de expect anything. e con talk say, anybody wey de expect anything na lazy person and person wey de expect just anything, no fit de successful. Even as another profession dey concerned. Con tell me say if I wan de successful, if I like to dey harvest better thing, I go get hard work first, I go learn how to dey patient well well because everyday no be christmas. e tell me say sometimes you fit put plenty work inside something may be say the thing no go come give you wetin you want, con talk say you no go give up for that kind thing o, say you go start back from the scratch and you go do am well, you go look d place wey you take do your mistake and you go try to fix d mistake wey be say you don make na him teach many many tins dem wey be say I sabi for this agriculture tin today especially harvest, e tell me say d whole tin dem wey farmer de go through na because of harvest and say so make person kuku put all d work wey he suppose put during d process before d harvest time.

One tin wey be say all dis elders dem don do for me for dis my Farming journey na say dem don teach me many many things wey be say I de use today and e don help me to shape my own value sef. E don help me to dey appreciate very very well. Many many times wey be say, If I remember d tin dem wey be say I take start this farming tin come look where I de today, I de always de happy dey thank God because dey dey always de talk am say, all this hard work dem d result no be for another tin but d harvest wey be say, you get and many times I de get better harvest e de make me dey thank God because dem de tell me say no be by only hard work na person wey God help, dey see better harvest o. Na so dey go tell me, plenty things from their own experience, I go reason how dem don take overcome plenty plenty challenges dem for their life wey be say e suppose don even make person run down, but their own dem no run down they start from d beginning again dey dey even de do am de thank God join because de talk say na person wey de alive go fit work, na person wey de alive go fit do business, then don let me say reasons to take de get this gratitude even times wey be say tins de go well for my farm and times wey be say tins no de too go well I no fit dey make I no thank God because, everytime na him I de see reason to take thank God and to take dey grateful for this my Farming journey, because by the time you go look all d people wey be say we gather de do this farm work, I de among those people wey be say dem de successful and all this elders dem go talk say no be say you go come de successful come de use am de brag o, say na God de help man. I sweear everytime if I remember that talk, I de always de thank God because no be by who to do but na by who God de epp everytime.

One way wey be say I go fit remember na when my granpapa when e want stop to de do all this farm thing wey be say e don old na so e come call me o that day, com de tell me things dem I been no even know say something big de come, so e come de remind me how we take start, d things dem wey be say e don teach me and how be say e don let me see how e don show me things them for he farm how e don make sure say I sabi d tin de we be say him sef sabi how e no take hide any farm tin from me, how be say e don do everything wey he suppose do for me to take make sure say me sef I de successful even pass as he take de successful for this farm tin, e remind me of plenti plenti tins dem, d time wey be say e don gimme plenty work to do only me wey be say I still do am time wey be say e don shout for me, e don correct me, e come remind me of all this tin talk say one way to make all those tin dem count na say make I counting dis farming tin make I make sure say I do pass as e take do. E touch me well well because I no even know say e de see me with that kind eye e de look me with dat kind eye say me sef e fit give me something or he fit tell me say make continue dis he business for he stead dem. I con reason say so dis man, he appreciate me like this? to even make d whole tin sweet na say he give me all d tins dem wey be say he de use he farming tins dem he give everything for free talk say he want make I know say he really appreciate all d times dem wey be say i gather de with am, I come reason am say Omo e good make person de do well and e good make person de show appreciation na d most meaningful way wey be say person wey be elder wan take show me appreciation for dis my Farming effort be dat.